Obutasa nga obutasa binho nga bulimu ebibala ebyendhaghulo akatasa akandhi bakatairemu karoti, akandi bakatamu chukamba nga era nha keiraku bakatairemu chukamba omunene mule bakatamu omutonho mukandhi aka mmyufu batairemu kamulali ogha kilagala mu keru batamu kamulali omumyufu. Ebintu binho abipanze abitairegho bi mwanguyire okuba nga atoolaku.

Ekifo nga kyansozi nga kiliku nh'olwiko. Ensozi dhili mu kifo, dhili ku saidi ndala ey'olugudho, nga ate saidi eyindhi eliyo ekiiko, nga ow'ekiiko ghebazimba olugudho nh'amayumba, abantu mwebasobola okola ki? Okusulaku. Olugudho luno lwelere nga lulungi, nga ekifo kino kisikiliza ababonhi nh'abalambuzi.

Omuzigiti nga baguzimba ku kasozi. Omuzigiti guno gulina kala eya kilagala nga ni kye bakozesa nga amabaati. Wagati batawo kala eya kisitaka nga omuzigiti guno gwe toloirwa emiti egya kiragala. Ghansi we miti ghaliyo obugyigya nga bwe basimba ghansi. Omuzigiti guno gukolera nga eisinzizo ely'abasiramu. Abasiramu webatera okugya basinza Allah waibwe Subuhana wata Allah

Eiribwa! Eiribwa nga lirandire ku kiryo. Ekiryo kino nga kiri mu kala ya kiragala. Eiribwa lyo lya kiragala aye nga lirimu obutonoze nga lirimu obutonoze obweru, eiribwa eirungi eiyoyofu elirimu okusikiriza nga omuntu abweineku. Lirina ebiryo litambula nga liranda okutuka werikula nilituuka ku sitegi ey'okulibwa.

Ekimuli ekirungi nga kirungi inho mu kala katonda gyeyakitonderamu. Ekimuli kinho kili mu kala ya kisayi nga wagati kilina kala eya kyenvu. Ekimuli kino buli akibonaku kimusikiliza. Endhoki eidha ku kimuli kinho lwakuba ekimuli kinho, kikola kki?! Kisikiliza. Endhoki eidha ku kimuli kinho yakitolamu omubisi yona ogugiyamba okubagho, endhoki bweba ku kimuli kinho ekiyamba kyazaala nga yona eganhwilwamu okuba nti efunye eky'okulya

Obumuli nga buli mukala yapinki nga bulungi nga busikiriza obona mukala eyo eyapinki n'emmyufu myufu ekigiri mumakati gikirimu, ebimuli bino birungi ate bisikiriza omuboni.

Ebidiiba bisatu nga bidiba bya kulundiramu byanandha nga babitaaku fence okwewala obwibi. Ebiriba bino biri mukifo ekyidwire eisubi oba bwena nandiyise obujija. Obudiba buno kumbali kwabwo kuliku emiti mitonotono atenga weweyongerayo waliyo eitaka eliziramu kyelirimu nga woba olimazeku liriku emiti myerere nga ate likomenkereza nensozi nga digyetoloirere. Wangulu wabitayo waya edha masanalaze

Abakalamoja nga bayambaire engoye abasinga edhakyenvu nikisayi sayi, abakalamoja kulunaku lwaibwe olwobughangwa bayambala engule dhaibwe edhiba mukala eyakyenvu nikisayi sayi nga batyo bwebatera okwemerera kwolwo olunaku olwobughangwa. Einhuma wono maama abeese omwana ghaligho oghundhi agemye emindhi ekiraga obughangwa nga ate erangi einhuma ghamaama ono kuliku omukazi alisekera omwana ali mumugongo nga aye omwana alikanhula bwaliso gwebalisekera.